MoNamibia omuna oositola odhindji dhayoolokathana ndhono hadhi landitha iikulya yayoolokathana okuza koosuuka, kuusila, omatama nomagadhi nayilwe.

Ombanga ndjino yopashigwana otayi tseyithile aakwashigwana ayehe kutya opu na eshina ndyono lyali lyili poondola dhaNamibia omayovi ga hetatu omathele ga heyali nomilongo omugoyi nomugoyi lya kuluka paife lye ya poondola dhaNamibia omayovi ga heyali omathele omugoyi nomilongo omugoyi nomugoyi.

Otu na oositola odhindji moshilongo ndhono hadhi landitha iikulya ya yoolokathana. Kehe ositola to ende ito vulu wu kale inoo adha mo oshikulya. Kutya oondhi dhiikutu ohadhi kala ngaa dhi na okalaka kamwe hono haka landitha uuleke.

Iimaliwa oshinima shimwe sha simana nayi moonkalamwenyo dhetu. Ohashi longithwa moompumbwe dha yoolokathana okuza kokulandele uunona wetu oondalaha dhokosikola, koku landa iikulya mbyono yomokabaki, okufuta omalusheno nomeya getu nosho nosho.

Ngele omasiku gokufutwa ogaadha eto pewa uupandi woye, ngele owanyengwa okuyi yalula oto vulu oku tula uupandi woye mokashina hoka haka yalula iimaliwa kokene eta kekupe omwaalu.

Oshimaliwa oshiima shimwe shasimana nayi. Ohashi tukwathele moompumbwe dhetu dhayoolokathana ngaashi okulanda iikulya yomomagumbo getu, okuka fendela omalusheno nomeya noshowo oku landela uunona wetu mbono hawu yi koskola oondalaha niikulya yo mo kambaki

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho mbyono hayi longithwa nee mo mpumbwe dhayoloka kaakwashigwana ngaashi okufutila omahala mpa aakwashigwana mbono haya zi ngawo yakwatela mo omeya nolusheno noshowo okulanda iikulya yomomagumbo gawo.

Kapuna omuntu inaapumbwa oshimaliwa monkalamwenyo ye , oshoka oshimaliwa ohashi longithwa momikalo dha yoolokathana okuza kokulanda iikulya, iikutu nokufuta oondjo ngele owa li wuna oondjo noyindji ya gwedhwa po.

Oombanga yoNEDBANK otayi tseyithile aakwashigwana ayehe mba haye yilongitha kutya itaya pumbwa we oku kala ha ya yi mombaanga yaka thikame momikweyo omileleka oku tula iimaliwa kombaanga dhawo . Mopaife ngeyi ota vulu owala okuya puushina mbono hawu longo tawu endelele osheendelela.

Owu imonena ondunda yoye ombwaanawa, ihe ku na kutya oto tula mo shike nenge owa nyengwa okumona ositola yokulanda iinima yoye? Oto vulu wu ye koOK furniture nenge koLewis wu ka imonene ombete yoye ndjono tayi opalele mondunda yoye noshowo iipundi mbyono yokooha tayi opalele mo mondunda yoye.

MoNamibia omu na mo aanangeshefa oyendji. Tu na mo naa mbono ye na uundingosho mbono hawu patuluka uusiku auhe hawu landitha iikulya mbyono ya telekwa nale. Ngele owi iyadha wa penduka mokati kuusiku wa hala okulya, ndele ku na oonkondo dhokuteleka oto vulu owala okuya puundingosho mboka wu ka ikongele iikulya yoye mbyono ya telekwa nale.

MoNamibia omuna oostola odhindji dhokulanditha iikulya .oto vulu oku adhamo oostola ndhono oonene nenge uustola mbono uushona ngaashi uumini mbono hawulanditha iikulya yayooloka thana

Otuna aanangeshefa mbono yehole okulanditha iinima mbyoka yanika Oshiwambo . Ohaya landitha iinima ngaashi uutungwa, iililo , oongaku ndhono hadhi ningwa miipa yiinanwenyo noyindji yagwedhwapo.

Aanangeshefa oyendji mbono mba ye na oongeshefa dha yoolokathana, omwedhi shampa owala gwa si, ohaya yi nee koongeshefa dhawo ndhono ya ka yalule iimaliwa mbi ya ninga kongeshefa, yo ya fute wo aaniilonga.

Mo Namibia omuna oongeshefa odhindji. Oto adha mo nee naantu mbono yena oongeshefa ndhono dhokupangela oongodhi haya kala yena iipalate iipe yoongodhi. Ngele owayi ko nongodhi yoye ya teka otaye ku pangelele ongodhi yoye nawa nawa shoye okufuta owala.

Omuntu gumwe nkene e li po oku na owala uunkulungu wokuninga oshinima noonyala dhe te shi ningi niipilangi ngaashi uutafula mboka wokutenteka iinima, mboka hawu opaleke mooseti dhetu noshowo uusikopa.

Ombaanga ndjono yotango yopashigwana otayi tseyithile aakwashigwana kutya ope na okashina ko kuyenyeka omagadhi ta kalandithwa kositola yoNictus kali keli poondopa dhaNamibia 1 809 paife okakulukila poondola1 699.

Ombaanga ndjoka yobank Windhoek oya gandja oomiliona omilongo mbali naheyali koosikola, opo yikwathele aanasikola mboka yapumbwa oondalaha, omambo, iipundi noshowo iitafula nikwawo oyindji ya gwedhwa po.

Omuntu ngele owi imonena egumbo lyoye ewanawa, oto vulu oku landelamo omatyofa omawanawa yo moondunda yoku kuutumba togaadha koositola ngaashi ok furniture nenge koalways.

Ombaanga yo bank Windhoek otayi kwathele aakwashigwana ayehe mbono yena oofaalama haya kunu iikwamboga niihulunde yagandja oondola dhaNamibia oomiliona hamanono ndhono tadhi kakwathela aantu ayehe mbono yena oofaalama.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho, oshimaliwa oshasimana nayi monkalamwenyo dhetu oshitukwathele moompumbwe dhetu dhayolokathana okuza okulanda ondalaha dhuununo wetu okuya futile oskola, okulanda iikulya yomomagumbo getu noyindji yagwedhwapo.

Oshimaliwa oshinima shimwe sha simana monkalamwenyo yomuntu kehe. Ohashi longithwa momikalo dha yoolokathana okuza ko kulanda iikulya, ko kufutila iinima noyondji ya gwedhwa po.

Ombanga yotango yopashigwana otayi pe aakwashigwana ayeshe ompito yokuvena oiiwaleta moondola dhaNamibia eyovi ngele yayi kuudhano waantu mbono haya dhana etanga ndyono ha li ithanwa olagibi.

Oshimaliwa oshinima shimwe sha simana monkalamwenyo dhaantu ayehe, oha shi longithwa momikalo dhayoolokathana okuza kokufuta omalusheno getu nomeya, okulandela uunona wetu iikutu mbyono yokosikola oodalaha nosho wo iikulya yomokabaki.

Mo Namibia omuna aanangeshefa mbono haya landitha iinima ya yoolokathana ngaashi uunima mbono hawu ningwa kaawambo, ohaya landitha wo oongaku ndhoka hadhi ningwa miipa yiinamwmeyo niinima oyindji ya gwedhwa po.

MoNamibia omuna oostola odhindji dhono hadhi landitha iikunwa ya yoolokathana okuza kwaambyono Lanikai omalovu okuyq kwaambyono kaayishi omalovu ngaashi oonamunate nomeya.

Aantu oyendji mbono mba ha ya kala ye na uunkulungu wokuninga iinima ya yoolokathana noonyala, to vulu okuningilwa olutaafula lwoye ndono oluwanawa halukala luli mekuma, lwokutenteka iinima ya yoolokathana ngaashi uungala woye.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi pe aakwashigwana omayele ya longithe okakalata kawo hono kombaanga yotango, ya tale kutya ohaya longitha iimaliwa yawo ngiini noya longitha ingapi momasiku ngano. Yo ya ilonge nee okukwata nawa iimaliwa yawo.

Ombanga ndjino yoBank Windhoek otayi pula aakwashigwana ayehe moshilongo mba haye yi longitha yaka hungile kOngwediva ya paathane omayele kombinga yombanga noya popye kutya otayeyi longitha ngiini notaya kwata iimaliwa yawo ngiini.

Aantu oyendji moshilongo mu haya kala yena uunkulungu woku ninga iinima noonyala haya ningi iinima ya yoolokathana ngaashi iitafula yoku tenteka iinima mbyono haya ningi miipilangi iipundi noosikopa.

MoNamibia omuna aanangeshefa oyendji mboka haya landitha iikulya muumini, oyakutu ne aanilonga mboka haya pakele iikulya mbyoka moolaka yo ohaya opaleke mo muumini mono nosho wo okukwathela aakwashigwana mba tayeya yalande.

Kapena ositola hayi landitha iikulya nenge iikutu yaana aaniilonga yokukwathela aantu mboka taa landa. Ohaa kala nee yena omikalo omiwanawa naasho taye ku kwathele ohaye kukwathele yanyanyukwa yena omitima dhoopala.

Ombaanga yoStandard Bank otayi tseyithile aakwashigwana kutya oyapumbwa ya kale yapashuka ngele tashi ya pokuyakwa iimaliwa koombaanga dhawo, naya kale haya kala yatonata lela kaaya gandje omauyelele gawo goombaanga kaantu kaaye ya shi.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi tseyithile aakwashigwana ayehe mbono ha yeyi longitha kutya momwedhi nguno oguhe gu udha otaya pewa iikando yili omulongo nantano ya longithe okakalata kawo mositola kehe itaya nanwa nando osha.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho mbyono ya yooloka noshilongo shi ili. Ohaya kala yena iimaliwa yomafo nosho wo iikukutu mbyono hayi ithanwa oosenda.

Ombaanga ndjono yoNedbank otayi tseyithile aakwashigwana ayehe mboka haye yi longitha kutya mopaife otaya vulu wo okumona ko nenge ya pe we ko sha taye ke shi longitha moompumbwe dhawo yo ye ye ke shi fute komasiku gokoomwedhi ndhono dhu uka komeho taye ya ishewe ya gwedhe ko kwaa shoka ya li ya pewa.

Momasiku 30 ga Novomba 2024 okwali tuna aasindani mbono ya sindanene oma 5000 okuza kombanga yotango yopashigwana mbono ne Mr Collin Kamaundju, Ms Sigrid T Khanuku, Dr Sitahani E Sihope na Ms Hertha Elago.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi tseyithile aakwashigwana kutya otaya vulu oku sindana o ewallet yeyovi lyaNamibia ngele yi ithaneke yeli puudhano mbono waakulukadhi wetanga molyomakaya.

Aanangeshefa mbona yena uumini mono haya landitha iikulya mbyona ya yoolokathana ohaya kutu aanilonga yoku pakela iinima mbyono moolaka.

MoNamibia omuna aantu oyendji mboka yena uunkulungu okuninga iinima yayoolokathana noonyala . Ohaya ningi oongeshefa dhawo, yo taya ningi iinima ngaashi omatyofa, iitaafula noshowoo oombete.

Oto vulu oku ilandela omatyofa goye ngono omawanawa taga opalele moseti yoye moositola dha yoolokathana ngaashi Ok Furniture, Lewis nodhindji dha gwedhwa po.

Oshimaliwa oshinima shimwe sha simana nayi moonkalamweyo dhaantu ayehe. Ohashi longithwa momikalo dha yoolokathana. Okufuta omeya nomalusheo getu, okulanda iikulya yo momagumbo getu noshowo okufutila aanona yetu osikola.

Ombanga ndyono yobank windhoek okwali tayi pe aakwashigwana ompito ya sindane uukalata mbono woku landa iikulya nenge iikutu wondola dhaNamibia omayovi gaali.

Iimaliwa ohayi longithwa muuyuni koonono. Ohayi longithwa ngele aantu ya hala okulanda iinima ya wo mbyoka ya pumbwa.

MoNamibia omu na oositola odhindji dha yoolokathana mu na ndhoka hadhi kutu aanilonga mbono haya kwathele aakwashigwana mba ha yeya ya lande iikulya yawo niinima yawo mbi ya pumbwa yomagumbo gawo noshowo aanilonga mba haya kutwa ya opaleke.

Ngele oho longitha ombaanga ndjono ya bank Windhoek, ngele opu na iinima yimwe inaya yi hela nawa ku ngoye, oto vulu wu keya talelepo yo ye kupe omayele ga gwedhwa po ngweye wu pule omapulo a gehe wuna wa pumbwa okupula.

Omuntu ngele owi iyadha to hingi to zi mOwambo to hingi sigo okoSwakopo, moondjila shi to piitilile oondolopa adhihe ndhono omu na oositola moka ho yi wu ka tule omahooli mohauto. Oho vulu nduno okuya meni lyositola wu ka ilandele okakulya koye okashona komondjila.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho. Iimaliwa ohayi kala yili pomaludhi gomafo noshowoo omalupe ngono giitenda ngono haga kala mbambekwa miisiliveli nenge molwaala lumwe ishewe.

Ombaanga ndjono yaNedbank otayi tseyithile aakwashigwana kutya otaya vulu okulanda uumbasikela wawo mbono taya kala haya futu komwedhi nenge taya kutha yo taya ka futa konale.

Kehe oshilongo oshi na oshimaliwa shasho, shono hashi longithwa nee kaa kwashi gwana yo moshilongo mono, momi kalo dha yoolokathana ngaashi okulanda iikudja niikutu, oku futila oma lusheno no meya noyindji ya gwedhwa po.

Aanangeshefa oyendji mbono yena uumini ano mbono haya landitha iikulya ya yoolokathana ohaya kutu aaniilonga mbono haya pakele iikulya mbyono moolaka noshowo aaniilonga mbono haya opalekemo muumini wawo.

Aluhe omuntu ngele tozi moshilongo shoye wuka koshilongo shimwe oho pumbwa ne oku ka shendja iimaliwa yoshilongo shoye mwa mbyono yoshilongo hu wayi opo wu wape wu vule oku landa iinima ya yoolokathana koshilongo sho.

MoNamibia omu na oositola odhindji ndhono ha dhi landitha iikulya , mbyono ya yoolokathana. Oha dhi kala nee dhi na aaniilonga mbono ha ya kutwa mo yoku pakela iikulya mbyono moolaka, nosho wo aaniilonga mbono ha ya kutwa oku opaleka mo.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa kutya nee oombyono yomafo nenge oombyo iikukutu. Ohayi longithwa nee momikalo dha yookathana, ngaashi oku futila oosikola uunona wetu mbono ha wuyi kosikola no kuya landela oondalaha noyindji ya gwedhwapo.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho mbyoka yomafo nosho wo mbyoka iikukutu, ohayi longithwa ne kaakwashigwana moompumbwe dhawo dhoka dhayoolokathana esiku nesiku kehe.

Ombanga yaVenduka otayi pula aakwashigwana ayehe mboka haya longitha yakale ya kotoka kaaya yakwe iimaliwa yawo koombanga dhawo kaantu mbono haya ende taya yaka iimaliwa koombaanga dhaantu.

MoNamibia otunamo aantu oyendji mbono ha ya kala ye na uunkulungu woku ninga iinima ya yoolokathana noonyala. Oha ya vulu oku ninga iinima ngaashi, iipundi, iitaafula yoku tenteka iinima osho woo oosikopa dhoku tula iikutu yetu.

Ombaanga yaNedbank otayi tseyithile aakwashigwana aehe mbono hayeyi longitha kutya oya pumbwa yakale yakotoka . Inaya gandja nande oonomola dhoombaanga dhawo kaantu kaaayeya shi.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho kutya ombyono yomafo kutya ombyono iikukutu. Kehe oshilongo ohashi kala shina iimaliwa yasho yili molwala ngono gwoshilongo shawo.

Ombanga ndyono yobank windhoek otayi tseyithile aakwashigwana ayehe mba hayeyi longitha kutya payife ngeyi ngele taya tumu iimaliwa komuntu gumwe naye heyi longitha taya tumu ouushina wawo mbono wabank windhoek itaya nanwa nande osha.

Omuntu gumwe nkene avalwa okwa valwa ena ukulungu woku ndulukapo Oshima nonyala talongitha iipilangi nenge iitenda, oha yavulu ne oku ndulukapo iinima ngashi iitafula, iipundi nosho wo uusikopa mbono wiikutu.

Ombaanga ndjono yoBank Windhoek otayi tseyithile aakwashigwana ayehe mba haye yi longitha kutya otaya vulu okusindana oeasywallet yomayovi gaali gaNamibia.

Ombaanga ndjono yoNedbank otayi longele kumwe nehangano lyoAvo tayi lombwele aakwashigwana kutya ngele otaya landasha koAvo otaya vulu oku kuthilwako ngele taya landa taya longitha okakalata koNedbank.

Omathimbo gamwe ngele omuntu owuna ongeshefa ndjono hayi ningi iimaliwa oyindji, e to etelwa iimaliwa yili muupandi owundji, ohashi kala oshidhigu okuyalula iimaliwa, onkene longitha owala okashina hono hotula okapandi kiimaliwa, e taka yalula kookene, e take kupe omwalu kutya iimaliwa oyi thike peni.

Oshimaliwa oshiima dhimwe sha simana nayi monkalamwenyo yetu ohadhi tukwathele noha tu longitha moompumbwe dha you yoolokatha ngaashi oku landa iikulya momagumbo getu, okufuta omalusheno getu noshowo oku futa omeya getu.

Ombaanga ndjono yoBank Windhoek otayi lombwele aakwashigwana kutya otaya vulu okumona iimaliwa yoopelesenda omilongo mbali ngele ya longitha omayovi gahetatu nethele limwe taya landa iinima kiilongo yokodje.

Aantu oyendji ye na uunkulungu wo ku ninga iinima mbyoka ya yoolokathana miipilangi ngaashi iipundi yokukala omutumba, oosikopa noshowo uutafula mboka ha tu longitha okutenteka iinima yetu.

Oshimaliwa oshinima shimwe sha simana nayi moonkalamwenyo dhaantu ayehe. Ohashi tu kwathele moompumbwe dha yoolokathana ngaashi okulandela iikulya momagumbo getu, okufuta omalusheno nomeya getu noyindji yagwedhwa po.

Aantu ohaya kala oyendji, mbono ye na uunkulungu nenge mba hayiilongeleko taya ningi iinima ya yoolokathana miipilangi. Miinima nee ngaashi uusikopa wetu wokutula iikutu nosho wo uutaafula.

Otu na oositola odhindji dha yoolokathana moshilongo hadhi landitha iinima ya yoolokathana. Otu na nee ndhono hadhi landitha iikulya. Okuza komahini, okuza koomboloto, uusila mbono wokuteleka oshithima noshowo osheelelwa.

Aantu oyendji mbono yena uunkulungu wokulonga iinima ya yoolokathana okuza momiti nenge miipilangi, otaya vulu oku etapo oshipundi shono shokukala omutumba.

Oto vulu oku enda moositola dha yoolokathana moNamibia, ngele oto kongo omatyofa goye ngono goku opaleka nawa moseti yoye, nenge okataafula koye okawaanawa ko ku tenteka iinima noosikopa.

Otuna aanangeshefa oyendji mbono ha ya landitha iinima ya yoolokathana. Okuza kuutungwa mbono woshiwambo, okuya kuuyaha mbono ha wu ningwa niipilangi nosho wo omagwe.

Ngele ngoye omunangeshefa wa adhika wuna uupandi wiimaliwa owundji to nyengwa okuyalula iimaliwa yoye opuna okashina hono ko ngashingeyi hono ho tula ko owala okapandi kiimaliwa eta ka yalula ko kene etake kupe omwaalu ngele ka mana okuyalula.

Omuntu ngele tozi moshilongo shoye toyi koshilongo shimwe shi ili, oho pumbwa oku ka shendja iimaliwa yoshilongo shoye toyi shendjele miimaliwa yoshilongo hu wayi. Opo wu wape okulanda iinima ya yoolokathana niimaliwa yoshilongo sho wu li pethimbo ndyo.

Omuntu gumwe nkene avalwa okwa valwa owala ena uunkulungu wo kuninga iinima ya yoolokathana. Ta vulu oku ku ningila okataafula koye hono to vulu okutenteka iinima yoye ya yoolokathana.

Omuntu gumwe ngele ta tembuka, tazi moshilongo shontumba tayi koshilongo shimwe shi ili, oha kambadhala okulandithapo iinima mbyi iitaa longitha we, ngaashi; uusikopa wiikutu, omatyofa, oombete noshowo uutafula.

Ombaanga ndjono yatango yopashigwana, otayi pula aakwashigwana ayehe mba hayeyi longitha kutya, ohaya longitha omikalo dhimwe opo yavule okukwata iiyemo nenge iimaliwa yawo nawa.

Oto vulu oku ya koositola dhayoolokathana opo wukiikongele iitaafula yoye mbyono iiwanawa yokuntenteka iinima osho woo oosikopa dhoku pakelwa iikutu nosho woo oombete ombwaanawa dhokulalwa.

Ngele owahala ondunda ndjono hayi kala yayela noshowo yo opala, kongelamo omatyofa ngono tovulu oku adha koositola dhayoolokathana, noshowo ombete yoye ndjono tayi vulu okukaleka ondunda yoye yo opala.

Ombaanga ndjono yotango yopashigwana otayi tseyithile aakwashigwana ayehe moshilongo kutya ngele otaya longitha okakalata kawo mostola kehe kutya otaya landa nee okafo kamwe kotee, kutya otaya tulamo omahooli guudha moohauto dhawo itaya nanwa we sha uuna taya longitha okakalata.

Ombaanga ndjono yoStandard Bank otayi longele kumwe naakwashigwana mbono ya hala okutunga omagumbo gawo nenge oongulu dhawo taye ya kwathele okulanda oondhopi yo ya ka fute ombaanga ngele ya mana okutunga omagumbo gawo.

Aantu oyindji mbono haya valwa yina uukulungu wukuninga iinima ya yoolokathana, haya ningi nee iinima ngaashi: Iipundi yokukala omutumba, uutafula mbono wokutetekwa iinima osho woo oosikopa dhono dhokutulwa iikutu.

Aantu mbono yena uukulungu wokuninga yayoolokathana ngaashi iipundi yokukalwa omitumba noshowo iitaafula mbyono kutendeka iinima, ohaya ningi nee oongeshefa mpoka haya landithile iinima yawo uuna yamana okuyi ninga.

Aantu oyendji mbono haya valwa ye na uunongo wokuninga iinima ya yoolokathana noonyala haye yi ningi wo miipilangi. Ohaya ningi ne iinima ngaashi iipundi yokukala omutumba, uutafula wokutenteka iinima nosho wo uusikopa wiikutu.

Oto vulu okwii kongela omuntu goye gopaumwene a kale tekuningile iinima yoye ngaashi omatyofa gomegumbo, iitaafula yoye yo kuntenteka iinima, oshoka aantu oyindji mboka yena uunkulungu yoku eta po iinima mbyoka yayoolokathana.

Oshimaliwa osho oshinima sha simana unene monkalamwenyo yomuntu kehe. Oshoka oshimaliwa ohashi kwathele aantu moompumbwe dhawo dha yoolokathana okuza koompumbwe ngaashi okufuta omeya, okufuta omalusheno noku landa iikulya.

Moshilongo otu na mo oositola odhindji ndhono dha yoolokathana mono ho adha mo ndhono hadhi landitha iikulya mbyono tayi pumbiwa megumbo lyoye, uudhanitho wuunona woye, iikutu noyindji ya gwedhwa po.

Oshimaliwa oshinima shimwe sha simana monkalamwenyo yomuntu kehe, nomolwashoka oshimaliwa ohashi tu kwathele moompumbwe dha yoolokathana, okuza kokulandela iikulya momagumbo getu, okufutila uunona wetu osikola nokufuta omeya nolusheno.

Omuntu ngele otoyi koshilongo oshipe oho pumbwa okuya kombelewa ndjono yoshilongo shono yokushendja iimaliwa opo wu vule oku longitha iimaliwa yawo moshilongo shawo uuna wa pumbwa okulanda iinima yontumba.

MoNamibia otuna mo aanangeshefa oyendji mbono haya landitha iinima ya yoolokathana, ngaashi uutungwa mbu woshiwambo oshowo uuyaha mbono hawu ningwa miinima yayoolokathana.

Ngele owa hala wu kale wuna ombelewa yoye yoopala kongela mo owala iipundi mbyono tayi opalele mo, nokataafula koye hono taka opalele mo. Toyi koositola ngaashi; Furnmart nenge oOk furniture ndhono hadhi adhika miitopolwa ayihe yaNamibia.

Oshimaliwa oshinima shimwe sha simana noonkondo. Ohashi tu kwathele moompumbwe dha yoolokathana. Oshimaliwa oto vulu okushi longitha okulanda omahooli ngele owu na ohauto, oshimaliwa oto vulu okushi longitha okulanda iikululya yomegumbo noshowo oyindji ya gwedhwa po.

Otovulu oku enda oositola dhayoolokathana moNamibia ngele tokongele oseti yoye omashofa ngono ta ga opalelemo, noshowo okuya kaanangeshefa mbono yayoolokathana mbono yena uunkulungu wokuninga omashofa.

Oshimaliwa oshinima shimwe sha simana nayi monkalamwenyo yomuntu omolwashoka oshimaliwa ohashi kwathele aantu moompumbwe dhawo dhayoolokathana, ngaashi okulanda oothewa dhoye nomagadhi, okulanda iikulya yoye mbyono yokulya nosho wo okufuta omeya goye nolusheno.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi tseyithile aakwashigwana kutya opuna eshina ndyono lyokuyoga iikutu lyaSamsung lyali lyili komayovi gahetatu, omathele gaheyali nomilongo omugoyi nomugoyi lyeya paife pomayovi gaheyali, omathele omugoyi nomilongo omugoyi nomugoyi.

Omuntu gumwe ohakala nee ena ongeshefa moka talanditha iinima ya yoolokathana ineyi pumbwa we momagumbo ngaashi uusikopa ,ookila dhokutalaleka, iipundi noyindji ya gwedhwapo.

Ngele omuntu owa landa ombete yoye ndjono ombwanawa noosikopa nolutaafula lwoye oto vulu nee okuya kositola ngaashi Ackermans, Mr Price Home hono to vulu okukakongela ombete yoye ndjono ombwanawa omalapi niikusinga.

Ombaanga ndjino yotango yopashigwana otayi pe aakwashigwana ayehe mba haye yi longitha omayele, ya kambadhale oku kwata iimaliwa yawo nawa koombaanga noya lopote mbono haya yaka iimaliwa yawo koombaanga, ya dhengele onomola 0612992222.

Aantu oyendji moNamibia muka oyena uunkulungu wo ku ninga iinima mbyono ya yoolokathana miipilangi, ngaashi iipundi yoku kuutumba oshowo iitaafula.

Aantu oyendji ngele taya zi kiilongo mbyono yokombanda tayeya moshilongo shetu shino Namibia, ohaya pumbwa okuya poombelewa ndhono dhokushendka nenge okutaambathana iimaliwa. Ohaya pewa iimaliwa yaNamibia ngele yahala okulanda iinima yayoolokathana .

Oto vulu okweenda moostola odhindji ngaashi: Furnmart, noOK furniture ngele otwi ikongele okatafuula koye hono okawanawa kokutenteka iinima, noshowo olusikopa lwoye ndono olwaanawa.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi tseyithile aakwashigwana ayehe kutya opuna eshina ndyono lyoku thipa omavi momamate , lyali lili poondola dhaNamibia eyovi omathele omugoyi omilongo omugoyi nomugoyi lyakuluka paife lyili poondola dhaNamibia eyovi omathele gaheyali omilongo omugoyi nomugoyi

Oshimaliwa oshinima shimwe sha simana nayi monkalamwenyo yomuntu kehe. Ohashi kwathele oompumbwe dha yoolokathana, ngaashi; okulanda oothewa nomagadhi, okulanda iikulya, okufuta omalusheno, noshowo omeya.

Otovulu oku enda oositola odhindji dha yoolokathana MoNamibia, miitopolwa ya yoolokathana, wumone mo etyofa lyoye ewanawa, ndyono tali opalele moseti yoye, megumbo lyoye.

Opuna omuntu gumwe nkene a valwa okuna ashike uunkulungu wukuninga iinima yayoolokathana noonyala, oha vulu nee okuninga iinima ngaashi: uusikopa mbono wokutetekwa iinima yetu.

Ombaanga ndjono yo Bank Windhoek otayi tseyithile aakwashigwana moshilongo kutya otaya vulu okwaadha oombelewa dhawo pomahala ga yoolokathana ngaashi Eenhana, Maerua mall, Rehoboth, Outjo, Keetmanshoop, Oshikango, Ondangwa, Omaruru, movenduka noshowo ko Katutura.

Oshimaliwa oshinima shimwe sha simana nayi mokunkalamwenyo dhetu atuhe. Oshimaliwa ohashi tu kwathele moompumbwe dhetu dha yoolokathana ngaashi oku landela iikulya momagumbo getu, oku futa omalusheno noshowo omeya.

Oshimaliwa oshinima shimwe sha pumbiwa kehe moshilongo, nenge monkalamwenyo yomuntu kehe. Oshimaliwa oshashi longithwa moompumbwe dha yoolokathana, okuza kokulanda iikulya, okufuta omeya nolusheno, noshowo okulanda omiti dhomuntu, ngele ki iyuvite.

Ombaanga ndjono yoNet bank oya nyanyukwa notayi ha kele omake sho meeNetumbo Nandi_Ndaitwah a sindana eta ningi omuleli gwetu goshigwana shaNamibia.

Omuntu gumwe oha vulu ena uunkulungu woku ninga iinima ya yoolokathana teyi ningi miiti ngaashi uutaafula woku tendeka iinima, iipundi nomatyofa.

Aantu oyendji moNamibia yena uunongo woku ninga iinima mbyono ya yoolokathana miipilangi. Taya vulu oku tu ningila iinima ngaashi uusikopa wiikutu, uutaafula woku tenteka iinima yetu osho wo iipundu yetu mbyono hatu vulu oku kala omutumba.

MoNamibia oto vulu okwaadha mo omahala ngono ge na oositola dha yoolokathana. Oositola dhiikulya, dhiikutu, dhomashina ga yoolokathana nosho wo ndhono dhoongaku.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi pe aakwashigwana ayehe mba haye yilongitha omayele kokutya naya kale haya pitithapo oowili omilongo mbali nane inaya landasha opo ya vule oku kwata iimaliwa yawo nawa.

Ombaanga yotango yopashigwana, otayi tseyithile aakwashigwana ayehe mba hayeyi longitha kutya, ngele oyi iyadha taya ende mostola ndjono yoNictus, taya landa nokakalata kawo hono koombanga yotango yopashigwana, otaya kuthilwako koondando.

Oshimaliwa oshinima shimwe shasimana moonkalamwenyo dhaantu aehe. Ohashi tukwathele moompumbwe dhayoolokathana okuza kokulanda iikulya yomomagumbo getu, okufutila uunona wetu oositola noshowoo okufuta olusheno nomeya.

Ombaanga ndjono yoStandard Bank otayi tseyithile aakwashigwana ayehe moshilongo kutya otaya vulu oku longela kumwe nombaanga yoStandard Bank ya lande oondhopi ndhono dhoku tunga omagumbo nenge oongulu dhawo.

Aanangesha yomonangashingeyi itaya pumbwa we okukala omutumba taya yalula uupandi wiimaliwa owindji. Ope na omashina ngoka to vulu okutuluka ko okapandi, ta ka yalula ku kene kutya iwu na iimaliwa yi thike peni.

Opu na aanangeshefa oyendji ya hala okukala haya landitha omagadhi gokwiishasha, omagadhi gokugwaya, omagadhi gokulya. Oombiga dhokutelekela nosho tuu.

Oshimaliwa oshinima shimwe sha simana nayi monkalamwenyo yomuntu kehe muuyuni mbuka, oshoka oha shi tu kwathele moompumbwe dha yoolokathana ndhi ha tu kala tuna dha pumbwa okulongitha iimaliwa.

MoNamibia omuna aantu oyendji, mbono mba haya valwa yena uunkulungu wokuninga iinima ya yoolokathana noonyala. Haya ningi iinima ngaashi, iipundi, uutaafula, noshowo uusikopa wiikutu.

Owa hala oku monena oseti yoye okataafula ndono okawanawa koku tenteka iinima yoye haka adhima nokasikopa koye hono okawanawa koku pakela iinima ya yoolokathana? Oto vulu wuye wuka ende moositola dha yoolokathana ngaashi Funmart na Ok furniture miitopolwa ya yoolokathana moNamibia.

Uunkulungu ihawu zi powala. MoNamibia otuna mo aantu oyendji mbono yi ilonga okuninga iinima miipilangi. Iinima mbika ongaashi, iitafula, oosikopa, iipundi noyindji ya gwedhwapo.

Kapuna oshilongo hashi kala itaashi vulu okukala ongaashi longitha oshimaliwa , omolwaashoka oshimaliwa ohashi kwathele kehe omuntu moompumbwe dhawo ndhono dhayoolokathana ngaashi okulanda iikulya nokufuta omeya nolusheno.

Oto vulu okweenda meestola ngaashi Furnmart, OK furniture twi ilandele omatyofa goye ngono taga opalele oseti yoye ngaashi woo iipundi yoye mbyono nokaskopa nolutaafula lwoye lokutendeka iinima.

Ombaanga ndjino yoNedbank otayi tseyithile aaakwashigwana kutya oya pumbwa ya kale haya tala nawa oombaanga dhawo, ngele taya landa iinima ya yoolokathana nosho wo ngele taya longitha uukalata wawo pomahala ngono ihaa ga gandja uusilepa.

Owuna ondunda ya kolota iinima? Oto vulu okuya koositola ngaashi Furnmart nenge OK Furniture, wuka ikongele ombete yoye ndjono ombwanawa osho wo olu taafula loye loku tenteka iinima.

Opo watungu egumbo lyoye ndele kalina natango omatyofa? Otovulu okuya koositola ngaashi Nictus no Ok Furniture wukiimonene omatyofa goye ngono taga opaleke mondunda yoye yokugondja , otovulu woo okuhogolola olwaala ndu wahala.

Otuna mo oositola dha yoolokathana moNamibia ndhono hadhi landitha iinima ya yoolokathana okuza kiikulya okuya kiikutu, okuya kwaambyono hayi pumbiwa ngaashi omashina gokuyoga iikutu nomashina gokuyoga iiyaha.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi tseyithile aakwashigwana ayehe kutya oraandiyo ndjono yomuzizimba yo Samsung okwali yili pomayovi omulongo omathele omugoyi nomugoyi ihe oye ya payifepomayovi omulongo omathele gane nomilongo omugoyi nomugoyi

MoNamibia otu na mo oositola ndhono dhayoolokathana hadhi landitha iinima ya yoolokathana ngaashi iikulya, iikutu, oombiga noyindji ya gwedhwa po.

Oshimaliwa oshinima shimwe dhasimana nayi oshoka ohashi tukwathele moombwe dhetu odhindji ngaashi okufuta omalusheno nomeya noshowoo okulanda iipalutha momagumbo getu.

Oshimaliwa oshinima shimwe sha simana nayi moonkalamwenyo yomuntu kehe. Oshimaliwa ohashi kwathele aantu moompumbwe dhawo dha yoolokathana okuza koku landela iikulya momagumbo, oku futa omeya nomalusheno getu.

Oshimaliwa oshinima shimwe sha simana nayi moonkalamwenyo dhetu adhihe, ohashi tu kwathele moompumbwe dha yoolokathana okuza koku landela iikulya momagumbo koku futa omalusheno nomeya getu, koku landa oothewa nomagadhi getu noyindji ya gwedhwapo.

MoNamibia omu na oositola odhindji ndhono hadhi landitha iinima, ngaashi uutaafula mbono woku tenteka iinima, nosho wo uusikopa mbono hawu kala wo opalela omambo getu meeseti nosho wo oombelewa.

Oositola odhindji ndhono hadhi landitha omashina ga yoolokathana ngaashi omashina ngono gokuyoga iikutu, omashina ngono gokuyoga uuyaha noshowo omashina ngono haga vulu oku longithwa momikalo dhimwe ishewe dha yoolokathana.

Oto vulu oku enda moositola ndhono dha yolokathana moNamibia ngaashi oositola dhono dhoFurnmart, mo to vulu okulanda iipundi yoye mbyono tayi opalele oseti yoye nenge okombitha yoye nosho wo ombelewa yoye.

Ngele owa pumbwa olutaafula lwoye ndono lwokutenteka iinima nosho wo omatyofa goye ngono gokukala omutumba nogo ku opaleka moseti yoye, oto vulu wu ende oositola ndhono dha yoolokathana ngaashi; Furnmat naOK furniture, nenge wu ye kaanangeshefa mbono ye na uunongo uunkulungu wokuninga iinima nooonyala.

Oshimaliwa oshinima shimwe sha pumbiwa nayi kehe moshilongo nenge monkalamwenyo yomuntu kehe. Oshimaliwa ohashi kwathele aantu moompwumbwe dha yoolokathana, okuza kokulanda iikulya, okufuta omalusheno noshowo omeya.

Oshimaliwa oshinima shimwe shasimana nayi moonkalamwenyo dhe tu, oshimaliwa ohashi tu kwathele moompumbwe dhetu dha yoolokathana , oku za kokulanda iikulya yomomagumbo getu, okufutila uunona wetu eesikola noshowo okulanda oku futila omalusheno getu.

Otuna oositola odhindji dhono hadhi landitha iikulya yayoolokathana ngaashi: omatama, omahini , oomboloto, olwiishi, omakoloni nosho woo uushila.

Omuntu shampa ali ena uunkulungu woku ninga iinima ya yoolokathana noonyala ngaashi uutaafula woku tendeka iinima, iipundi nomatyofa ohaya adhika kedhilaadhilo lyoku ninga ongeshefa a landithe iinima mbyono kaakwashigwana.

MoNamibia otuna mo oositola dhayolokathana hadhi landitha iinima mbyono ya yolookathathana mbyono ya pumbiwa momagumbo getu ngaashi; omatyofa ngono goku kala omutumba, uusikopa wiikutu nosho wo uutaafula wetu mbono woku tenteka iinima.

Oshimaliwa oshinima shimwe sha simana nayi monkalamwenyo yetu oshoka ohashi tu kwathele moompumbe dha yoolokathana ngaashi; okufutila uunona wetu oosikola, okulanda iikulya yo momagumbo getu, okufuta omalusheno nomeya getu, okulanda omiti noyindji yagwedhwa po.

Aanafaalama mboka haya kunu iikunomwa ngaashi omapungu, omahangu, omakunde, oofukwa nayilwe, ohaye keyi shingitha uuna yaamanwa okulikolwamo momapya opo yamonemo iiyemo.

Ombaanga ndjono yoNetBank ota yi pe aakwashigwana moshilongo ayehe omayele. Okokutya, oya pumbwa ya kwate iimaliwa yawo nawa kombaanga kaye yi yakwe koombudhi.

Oto vulu oku imonena oka sikopa koye hono taka opaleke moseti yoye nolutafula lwoye ndono to tenteke iinima yoye ngele wende moositola ndhono ngaashi firnmat nolewis.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi tseyithile aakwashigwana ayehe yomoshilongo kutya oyena okashina hono koku yothela nokoku telekela iikulya kali keli 2299 keya payife 1899.

Omuntu gumwe nkee tavalwa ohavalwa ena uunkulungu wokuninga iinima yayoolokathana mbyono tavulu kuninga miti nenge miipilangi, ngaashi iitaafula mbyoka hayi kala meembelewa noshowo uusikopa.

Ombaanga ndjika yoBank Windhoek itayi tseyithile aakwashigwana ayehe mboka haye yi longitha kutya ngele taya longitha okakalata kawo koBank Windhoek okulanda iinima moositola itaya nanwa sha koombaanga dhawo.

Bank Windhoek ota tseyile aakwashigwana ayehe mbono haye mulongitha kutya mongaashingeyi otaya vulu okulongitha uukalata wawo mbono woVisa okulanda kehe shimwe itaya nanwa nando osha.

Kapuna omuntu inaa pumbwa oshimaliwa muuyuni mbu. Noshimaliwa osha simana nayi ohashi kwathele mompumbwe dhetu dha yoolokathana, okuza ko kulandela iikulya momagumbo getu okuya ko kufutila uunona wetu oosikola.

MoNamibia otu na mo oositola odhindji ndhono hadhi landitha iinim aya yoolokathana ngaashi iikulya. Ohaya kutu nee aaniilonga ya yoolokathana mbono yokulonga pomashina, mbono yokupakela iinima moolaka noshowo mbono yoku opaleka.

Oto vulu okweenda oostola odhindji mo Namibia dha yoolokathana wiimonene mo okaskopa koye hoka okawanawa taka kala koopalela oseti yoye noshowo olutafula lwoye ndono oluwanawa loku tendeka iinima yoye ngaashi uumbo woku lesha.

Ombaanga ndjono yo Bank Windhoek otayisteyithile aakwashigwana ayehee mba hayeyilongitha kutyaa, otaavulu kulongitha omukalo ngono gokukwata iimaliwa yawo nawa kombaanga yawo itaayananwa nande osha.

Ombaanga yotango yopashigwana ota yi tseyithile aakwashigwana ayehe mbono ye na okakalata ka yo kutya na ya ka lande kositola ndjono yoNictus ya wape okukuthilwa ko.

Oshimaliwa oshinima shimwe sha simana nayi moonkalamwenyo dhetu, ohashi vulu ku tu kwathela noompumbwe dhetu dha yoolokathana ngaashi; okulanda iikulya momaambo getu, oku futila uunona wetu osikola, oku futa omalusheno nomeya getu.

Omuntu ngele otozi koshilongo shimwe toyi kushikwawo, oho pumbwa okupita pombelewa yokushendja iimaliwa yoshilongo shono wuuka, yikale shendjelwe miimaliwa mbyoka. Shika ohashi ku ningile oshipu uuna ngele tolanda oompumbwe dhoye moshilongo shoka.

Otu na aantu oyendji mbono ye na oongeshefa dha yoolokathana haya landitha iinima ya yoolokathana, okuza komagadhi gokwiishasha, uundjato woomeme, komafufu ngono haga ningwa nomashina haga ithanwa uupleika wu holike koomeme noyindji ya gwedhwa po.

Oshimaliwa oshinima shimwe sha simana noonkondo moonkalamwenyo dhaantu ayehe. Oshimaliwa ohashi tu kwathele moompumbwe dha yoolokathana, okuza kokufuta omalusheno nomeya getu, okulandela uunona omizalo dhosikola noshowo okuya futila osikola.

Kapena oshilongo nenge omuntu iha pumbwa oshimaliwa. Omolwashoka oshimaiwa ohashi tu kwathele moompumbwe dha yoolokathana. Oshilongo nee shono sha Europa oshina omathele ngono gatano geli meyala epelesi.

Ombaanga ndjono yotango yopashigwana otayi pe aakwashigwana ayehe mboka haye yi longitha omayele ya kambadhale oku kala haya longitha okakalata kawo muule woowili omilongo mbali nane.

Kapena omuntu muuyuni muno itavulu oku kala ta longitha iimaliwa moompumbwe dhe. Oompumbwe odhindji dhono hadhi pumbwa oshimaliwa, ngaashi oku futila ehala ndi hozi, oku futila olusheno nomeya nosho wo oku landa iikulya noothewa.

Otu na mo aantu oyendji moNamibia mbono haya kala ye na uunkulungu wokuninga iinima yayoolokathana noonyala, taya vulu okukuningila olutaafula lwoye nawa, ndono talu adhima niipundi yomoseti yoye.

Aanangeshefa mbono yena oongeshefa dhafa hadhi e ta iiyemo oyindji ihaya longitha we aaniilonga oku yalula iimaliwa. Opuna omashina ngono payife ho vulu okutula okapandi kiimaliwa go taga yalula gogene, gotaga gandje nee onomola kutya iimaliwa oyi thike peni.

Oshimaliwa oshinima shimwe sha simana nayi moonkalamwenyo dhetu. Ohatu shi longitha momikalo dha yoolokathana ngaashi, okulanda iikulya momagumbo getu, okufutila uunona wetu osikola okufuta omalusheno nomeya.